Salin gbiribi ku nyɛla ban ku niŋ nimmohi n gbiri bi salima ka shab bɛ boɣa maa puuni ka shab ʒɛya ka shab gbubi shoovul nim ʒɛya ka kom ŋo ku nyɛ din ku deei luɣuli kam ka sokam ku niŋ nimmohi n tumdi o tuma

Kohamma ni damma shee nyɛla din ku deegi luɣuli kam ka di nyɛla bin kohari binyɛri shɛŋa maa nyɛla kamantoosi n ti pahi wotamilo ni zaham ni naanzuhi ka paɣasara ayi ŋo ban kuli ʒɛ di gbuni ka yuundi ginda

Duu din nyɛ duɣuli duu ka gbanpiɛlli paɣa nyɛ ŋun ʒɛya ka di dikpuna maa nyɛla zaɣ piɛla ka binyɛri shɛŋa biɛni bini mali duɣuri maa shɛŋa gba yiliyili dikpuni piɛla maa ka gba nyɛ zaɣ piɛla

La sabinli puuni ka bindirigu din kanli yisi dibaata bɛ dinni ʒɛya bindira maa shɛŋa n nyɛ zaham bɛni n ti pahi gala ni kodu nima ka kpa ʒiɛɣu nyɛ din ku deei di puuni zaa ha

Kulisiɣiriba nyɛla ban ʒi bɛ taha ka di nyɛla koma m-be di puuni ka bɛ kalinli nyɛ ban yiɣisi niriba ayɔbu ka di nyɛla bɛ zaa ʒila bɛ taha ka yino nyɛ ŋun gbubi gaɣili ka di nyɛ zaɣ' dɔzim

palli zuɣu ka doo nyɛ ŋun ba moto ka zaŋ binyɛhari m pa moto maa zuɣu ka di nyɛla din nyɛ zaɣ' dozim ka loorinima mi gba be o nyaa-ŋa ka o pili hɛlimɛnti ka di nyɛ din nyɛ zaɣ' sabilinli nti pahi zaɣ' piɛlli ka zaɣ' nuɣiso gba gabi di puuni

Duu din dihi nachiinsi nyɛla din ʒɛya ka niraba ban kalinli yiŋisi nirabaa awoi bɛ di puuni ka di nyɛla koma n ku tam teebuya zuɣu ka bi kpahari bi nuhi ka ti gana zuɣulana foto nyɛ din tabi lala dikpuni maa

gbaŋsabila bihi ku nyɛla ban niŋ suhupiɛlli ka ku gbubi taŋgalimi'shɛli din ku nyɛ zaɣ'karili ka yino nyɛ ŋun gbubi li ka bɛ zaa yuuni di puuni ka ku bahi lari ka tihi ni mɔri ku pe n-gili ba